Mariko be n'abagenziwe, bariko bakina umupira w'amaboko, iruhande y'abo bariko barabarorera baraba ukuntu bawukina, umwe muri bo yambaye umupira usa n'ibara ritukura.

Abanyeshure bariko barakina umupira w'amaguru, bariko bumviriza uwubigisha uwubigisha uwo mupira w'amaguru. Bamwe muribo n'abakobwa abandi b'abahungu. Bambaye impuzu.

Imigwi ibiri y'abakobwa ,yahujwe kugira ikine umupira w'amaboko, umwe muribo afise umupira mu ntoki ariko arawudugana, abandi barahagaze bamuraba ,uwundi amwiruka inyuma.

Indani mw'ishure hariyo imeza n'intebe zimwe zipanze izindi bageretseko hejuru, hariyo amabati hejuru amatafari iruhande yamabati, n'imbere hariyo urubaho.

Utwana turiko dukinira mu micanga dukikujwe n'ibiti bibiri hagati hari idarapo ryu Burundi rimanitswe tukongera tukaba dukikujwe n'amashure asakajwe n'amabati afise ibara ritukura.

Ku matafari amanitsweko igipapuro canditsweko inomero imwe gushika kora imirongo ibiri kuva kuri kimwe bibiri bitatu bine bitanu bitandatu indwi munani icenda cumi cumi na rimwe cumi na kabiri cumi na gatatu cumi na, kandi nagatatu.

Abanyeshure bariko barakina umupira w'amaguru kw'ishure, amazu ari iruhande yabo, asakajwe n'amabati afise ibara ritukura, imiryango, n'amadirisha.

Indani Munzu hari Amameza, bateretseko Ibitabu, inyuma yayo mameza hari Akabati, gasanzwe kabikwamo ibitabu. Hari impapuro zimanitse kuruhome,

Abanyeshure bicaye mw'ishure, muri iryo shure hari amadirisha, umuco mwinshi, amatafari ahiye, abanyeshure bamwe muri bo bariko baratera inkuru, abandi bari bonyene, abandi bariko baraba imbere.

inzu ndende iriko amadirisha , imiryango ikongera ikaba isakaye, iruhande yiyonzu hari imicanga n'ivyatsi nuduti tune.

Amazu asakajwe n'amabati atukura, Hariko imiryango n'amadirisha, Hari n'utwatsi impande yayo, mur'utwo twatsi hari ibiti bibiri, kimwe c'umwembe.

Abanyeshure bo muri kaminuza baricaye imbere yaho hari abigisha batatu bicaye bariko barabavugisha umwe mu banyeshure yambaye ishati yera i pantaro yera.

Abakobwa baricaye bariko barasoma ibitabu, umwe yambaye umupira utukura nikabutura yirabura, uyundi yambaye umupira n'ipantaro vyera bifise ibara ryera.

Umunyeshure wo muri Kaminuza yicaye bariko baramusigurira ivyigwa, iruhande yiwe hari isakoshi ifise ibara ryirabura, umugore ahagaze araba ivyo bariko baramusigurira, yambaye ikanzu.

abagabo bane bariko bakora icuma c'imodokari, bamwe muribo bafata hejuru, uwundi afata hasi, bambaye imyambaro isa y'akazi.

Abanyeshure bo muri kaminuza bariko baraba imbere ku rubaho rwera. Mwigisha ariko arabereka ivyigwa. Uwo mwigisha arahagaze, yambaye ishati n'ipantaro, abanyeshure nabo baricaye.

Abanyeshuri bo muri kaminuza baricaye, umwe muribo niwe ahagaze ariko aravuga bamwumviriza yambaye ikanzu ifise ibara ritukura nabo mubicaye bambaye udufukamunwa kumatwi.

Yohani ariko arasudira ivyuma yambaye ibikingiramutwe n'impuzu irimwi ibara ritukura. Inyuma yiwe hariyo inkorofani, k'urundi ruhande hariyo umuryango yasudiriye.

Abagabo bane bariko barobaka babiri muri bo bariko bacanga umucanga n'utubuye abandi bafise indobo mu ntoki zimwo amazi hari umugabo ahagaze i ruhande yabo, ariko araba ivyo bariko barakora.